Ɗo bo ɗum jemma on e nyiɓɓi, nden bo nda alama lewru be wurtoo fuɗɗi waɗugo jaingol.

Ɗo bo ɗum tuutawal on, ko bo ɗum lawniji ko noone fere-fere kanje nayi, aranndeere nonde woɗeere, ɗiɗabre nonde siwɗiire, tatabre nonde olde, nayabre nonde ɓokko ɓokkoore kanje on ngoni.

"Sukabe on kauti ngada fijo mabbe fotoɓe fotoɓe kugo ɓe jogi sabbi ɓeɗo ɓorni bo kolte nanduɗe.

Ɗo ɓo ɗum nukkure hotel on, ha ɗum nyamata nyamɗu. E ko toi ɓe gaɗi teɓurwa, ɓe koromje. Ɓa ɗon taariga ha himɓe joɗoto nyama nyamɗu.

Ɗo Sare on, sare dow sare, nden lesɗobo sugel pamarel. ɗo bo ba ɗum sugel janareto woɓɓe janareto ngaɗata ba ɗon, woɓɓe fere bo e ngaɗa ba soloi fere nii ɓe durakoi haɗon seramai bo be paune fulawaji.

Ɗo bo ɗe vi'e alfadari ko bamɗe ladde, be turankoore wi’ata ɗum zebra, to naane ma a yi alfadari ɗum kaci ɗiɗi, woodi boɗeeje, woodi bo woɗeye ɗe diidi diidi, ɓaleji be daneeji ɗo alfadari kadi wi'ete.

Na'urawa komputa on ha ɗun heftirta laptop je ɗum jogoto ha jungo, ɗo bo ɗum nokkure ɓiɗɗtekoi koi a ɓiɗɗirta a naftoro be computa mai on be viyata keybot kanjum.

Dammugal suudu, be maɓɓoode ɓe maɓɓi, nda dammugal feere, maɓɓoode feere, toh nda dammugal, nden maɓɓoode bo e maɓɓi dammugal may, be maɓɓoode ɓe maɓɓirta, ɓe ngaɗi bo daaroode haa dammugal may, nden bo ɓe ngaɗi.

Mayo teku on ɗo. ayi ndiyam mai no ummori. Bana ɗam dolloni amma non teku wa'i. Dumma waɗa ba hosere ba ndulo. Ayi’a amma dam ndiyam on bo. Ndiyam teku to alari ha ɗobo ayi'a ndiyam mai sudijam. Ta alari ni ayi'a ba ma mbure. To non ndiyam teeku waai. goddo hosere loye anon mayo fija sera ndiyam mai.

do bo dum lawol on, lawol dow lawol, ha irin be mbiyata fiiai ova do, ngol e dow, ngol e chaka, ngol bo e les. labi mai kanji tati. to a lari ha wottudu worudo a yi ai motaji d’e dellira ni bi e salo roni, do bo be ngadi paune ngam wo’ina nokkure mai.

Ɗo boum tebronoumteburbe hijata ewoji bolli be hijata ngildum bi'ata tebur tenisa bo boɗɗum tebur non tan ha sudu fondirdu nato laboratory to ammani dum teburu onɗum wiytebe sudaorebe kulkulde badi haisudankore e wi'a tebol do kulkulde bo be wi'a tebur do bani dum woni.

Jaredi ondo ittanɗi ha nder mayo. Vortini serae jugidi gambbe naftoroɗi. Ɗi naftira ha fihugo billigje. Ko wokkugo siminti, gam madi sudu. Ko mahol sare ko ha leddi non sudu. Ɗofu ni ha be naftorta be jarendi, ko ha haraba jolulɗe.

Ɗo bo ɗum ngesa on, ngesa butaali, ɗi mawni, ɗi fuɗɗi wurtingo ko'e, mana ɗi sawti, ngesa on.

Ɗo bo ɗum bindigaru on ha nder lalawal ndiyam ɓe ɓe kabɓi ndu ha sera lalawal mai bindigaru on ko soja en jogoto kotadi ɓe gam rento.

Ɗoo bo biɗdo debbo on, mo taskiti fauni be paune al'ada mɓɓe gargajiya. Remooɓe aye mo jogi jolloyel jagnangel ha jungo. Bamo fauni ni woodi kareji de al'aada maɓɓe daidai no ɓe faunoto ha aade maɓɓe.

Tumaturje on, bedum rema dum, rima wada bafo rima denbo ha yasi rimata na der lesdi ba, to remi bo dum ittaka di dum do sorra dum, do defa dum nyama defira dum hako mana stiw, dum do nyama nonbo keccum bo, non dum do maga ko putte honduko do, maturdae maga.

Ɗo bo ɗum alloha on ɓe ngaɗi. Kolla, ɓe ɗo holla haɓe soorata nukkure ɓe sorata nyamdu dabbaaji, ko nyamdu gertooɗe, be solli pamari dureteeɗi mai. Ɗo alloha mai ɗo holla nukkure haɓe sorata nyamdu mai on.

Ha joni ɗo on hore biɗɗo debbo omori morɗi hore mako tan do horeman tanbo ɓe kolli nda do esera mako yeri boholli morɗi be yeri.

Ɗo bo ɗum hoto fulawa ɓe kauti. Waɗoɓe tamseje hauti o timmini, o wo'ini, jotta o yiɗi o tamsa on. Kanju on o waɗi kaute mai fu hauti ɗum warti longere wore, o waɗi nder paranti wa bo.

Ɗoobo ɗum nder jawleru on, koromje ɗon sili nder maru deidei noɗum joɗoro, koromje nane ma ɗum hunnde joɗago'on ha jawleru godɗo, woɓɓe feere boh wi'a parlo.

Nƴebbam wuujugo haa hunduko. Rooɓe ɓuri naftoraago ɗam, ngam ɓurna fuu dabbunde a tawan tondi himɓe e seeka. A tawan rooɓe e naftoro ɗam e wuja haa tondi maɓɓe ngam ɗiggitina ɗi, ta ɗi seeka.

ɗo boɗɗum himɓe on yeru banko'en won ɓe rnankere lesdi nijeria yaɓe gamawa marde maɓbe nde dondonu ta lari ni eɓe worni kolte iri de dondonu ɗe maɓbe hamɓe lenyol yeur banko'en to airowa marde on begat.

Ɗo ɗum tuutawal on, kala lesdi fuu boo be woodi tuutawal mum, tuutawal ngal bo ekal mari nonnde jowi 5, nonnde suuɗiire, nonnde raneere, nonnde ɓokko-ɓokkoore, be nonnde olde. Nden haa cakamay bo ɗum fe’itiri be nonde woɗeere, haa nonnde sudiire do bo, seramay e ɗum woodi hoodere, hoodere nden maa, be nonnde olde, ɓe ngaɗiri. nden toɓɓe.

Sweet on andiri nga ɓe wiata tomtom ɓeɗon mura koi bo ngam dalila ndamba to nangi koe mura koi ngam hoinan ndamba man.

Debbo on waatii wudere o suddi hoore mako mo wangini juuɗe mako ɗiɗi fu yaasi, mo wati jawe be kalagaje emo bambi ɓingel bo ha ɓaawo mako amma nda kosɗe ɓingel mai vanga sera nden nda gotel bo e dari sera mako emo dilla dou ɗatal.

Ɗo ɗum soddi on, amma soddi mai rewɓe naftorto ɗum, ɓeɗon gaɗa ɗum ha kesi maɓɓe, ko ɓe mbiya jigida amma fulfulde ka ɗo viya soddi.

Fandu nyebbam on jai ɓe ngujanta gasa ngam woinaka ko fortaka amma rewɓe on naftorto ɓurnafu, worɓe fu e wodi naftorɓe iri accoɓe gasa ɗuɗa ɗo, be waɗa ngam hakkilango gasa mai wo’inaka.

Ɗo ɗum tasahoi on, koi ɓe tamsirta tamse, ayi tamse mai ɗo fere fere, ko kala tamse fu be iri taselyel ɓe tamsirta ɗum tasahoi mai boo kila en gaɗa takoi na bature tappata koi ba.